ŋedanan yong jam rek intervention ne jega solo a paxa paax konn a fiya ngan rek nu ndimle a in rek ande kene i leya refe ka ando naye ka i ŋaña me xaƴa leya ka ando naye wiin ka andiran reko parce que ñako an rek ten refu men parce: fra que a woraxame a jega kene leyma xaye a jega wa ando naye andi ran ande kene manipulation yo ka i manipuler el pour dépendre na den manipulation nene koy in mbarno mbañin ka i njeg u qoox in mais mete ref na i njegate qoox in kep ku ando naye ten i mbiya ka i dépendre no wiin we no diɓaaw we rek i dependre atu semence arachide na den ke refna na den maak we ga ŋoxogu a ngek ax den a leŋ jikoge ax mais ndiki xr jekatu ye o xoxa nga sax ke o xoox ka sax ax ke mbaax ke parce que ke dufona faxe faax o axole dufona faxeru o dufin no laŋ paxeer te atanoŋ a arna paxeer wagiro jeg ten ax a ret jiko kin wala o o segalin numtu no mbaan fa wandik ax ko jikika ax ka ando naye andiro nade mbiye na o ret ga a ga areer rek o jik mbato gar duuf no laŋ paxeer kene yip engrais fe te yaqu o ɓato jeg rendement fa mbonu sokokoy ke moƴ na graw ten sax ga a engrais fe na leyel urée ka may fojem ka may fojem te fojem heure fu yipanona laŋ ke fojem fojem fofu laca to nu nga a a teɓake ka mbañu o xot urée fene koy yipin no laŋ ke fojemole may a teɓale maye na fika nama fika gancax le a doxin soko koy toke fene a xaad no areer le areer lene o xotin ret segalin sut diwlin fe toke fa ref no diwlin fa acao yip no xundoxole cas xay ke o casasa o an angan toke fo mbor o ñama o ñama rek koy aca koy jira rek pour i mbod koy fok i ande tubab wene ga mbugo lora in a mbara in fook i mbuga koox in ara koɓ ina le alo
alo oui
oui nam waay
wa yaal mbin nam nu mbiyu koy
jam som kay alkhamdoulilah
i kam rawa gon le
a bara bo raw gonle waay <laughs> bo raw gonle waay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
mam o xoytita bon
maxey xooy tita mane o NDiob
o Diob o Diob d' accord o NDiob
i nda kam rawa gonle
jafef aca bismilah in wanga a paax
émission ne jega solo lool de
jerejef waay
ne ley tona bugo fi produit
axa
roku xa gant roku equipement dal bo dara waag kirango daaw
bilahi
kaga reka doye pour o lalite vraiment danger fe produit fene jeg na
vraiment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
wax deg yala
doy waar
<hesitation> a doya waar de
mais andame fopa mbara ndam surtout rewe na njawa
bilahi a mbara ndam ten
wa rewe moom a mbara moƴo ngorngorlox a paxa paax
a den saqu o wod fo o ɓalo le de ku de njaw na rek i ñam
nding lo de
ku de njaw na rek
waxey ne a Jumbo fene famille mayu ne njika ta Jumbo mais tewoxe na jawa tena gunda a xot a reta jukik
bilakhi
a pare anga a ɓekin no fiɗele wo sax waag kino an wofe yaal mbine
oxaga mat koy
a refa nge ye ko ñim njaw ne te saf dal
bilay
o ande kene refe mi coxtun mais ten na reta jikodin a ɗasnin
bilay to produit fe na yipel ten
andaye cono fe fada nga bo ndasna tig ka ando naye ko warno jawit moom a doyawar
bilahi
to kene som jegu ten rewe dal a mbara ngoorgorlu a paax
a ndam yo ten de
e ke leyona ndiglo wiin we mbay mbaga de
a wiin we mbay ŋona to koy
wiin we mbay mbaga de
bilahi owey mbaga
to ba leŋ a ley men tig o naqoxa yiin nangam nangam nangamin nu mbasa nam no faley fe a ñamale dongo de
ga toña wiin we rek o naq refe men
ga toña yo soom de ga toña yo rek de
ñamel ke rek na mbara yo wiin we
fopa ñama le yo refe lakas
som
i content na a paax way yal mbin
bilahi jerejef jerejef
emission ne jega solo lool lool machaala
jerejef waay merci beaucoup i content
i yong na jam
war iro raw gon le koy wax deg yala parce que intervention of ne a jega o njiriñ a paxa paxa paax ngid mang rek sant ang a paax bon i ngoytongo Ndiob rek o Njob in way ngid manga a paxa paxa paax to sant ang nete ley tuna nene yo parce que rewe ku fañ tona den to de mbung no mbi xana mbi in ga ndeta sax ba njikin a njika ngan ga mbat na a qombale fop a ndemba den a ŋot xa jumbo xena den a jipin no mbus nene o ande bo bugona jew rek ko reta watin rek gar o xoɓoleŋ feñ ke maga de yip e xe waxey wara xoxof parce que oxu refna fo o koor jawa ka andonaye ka wañan wala ka ando naye ka waña a a pe um anda ye moos waxey fiya musiba roog ten jegu ñis no kiin mais ka jeg ka nado naye toke mat posoñ oxu na ñaman xon rek tokoy den fa qox den deno owey sona ten de ga ŋoytu wiran den moƴ mbug men safu mais oway ngona rek parce que tension fe dena moƴ yaf sax donc fogame kene oxu ge erna kene i leya ka soɓ bugino ga eyway nuun we ando naye nu mbaga nan to and in way ngenda nuun nu andin we ando naye ande nuun we ando naye nu ando yo ndef me ando naye ande yo ŋela ban timit ken ana mbaxatn yo fo wiin we to ana den ke ando naye tena jiriñ ka deno feet ay waay nuun wene ando anye nuun na mbiya tiyene nan kene i leya ngongorlu yo a paax to ande nuun we poka o wod fo ɓal no wiin we naxa ɓay nuun to nuun som mbagu ndimle a den bo kene wat parce que ka jeg ma kina tolwa wage ñako ñam to fok te ret no marcher fa a jik kate jika koy ande kate ref na ka jik rek parce que wagiro ret no marché damit ndax supame fene a yipe produit ndax carottes fene a xoox te engrais ko jika rek dalfo ñam kon koy base fe fop ten ref nuun we ando naye nu andi ran nuun na ngoxan pañ ko nu njangik ne a tosa wata panj to nu njang produit fe ando naye BIO tene fi tel mide mene o Njob wene mbiya maraissage fop a mbuga nga yo i mbga mbokata den mbiya na den formation na ando naye produit BiO kese ten i mbiya naan ka den formation naga i mbiyan ka den a fiya ngan den de mbiya nata den a qoox den a bañato njikat produit fa leŋ déja xana sakanala den poche den a yoq o wod wo o ɓal den compos moom mayu mbago noyo mais ka njambe yo cono fe mais a jega émission na fiyoguma no kino xe leya me wiin we de ba ngoxta engrais fe ga njega mayu bon kay ande pour de mbasin wo o jega nga mayu to lora wiin we o njirño nguma jegu to lorilo wiin we soom de ko lora le a xoxof parce que bo fiyoma bata for ko xota mbis no mbina rewe njawa o ñama ten mboɓ ne njira o waad na kon musiba fe fato wooronge deye no wo soom de ka law sokoy o moadoxe setana in rek setana in rek comme ten wage ley wala a leya nga wina ndal tokum parce que o i mbece ga i ndef no sax la neew na dole pnkal ke ga manipuler a in rek a tega in choc bo a jega mayu ka ando naye gouvernement in ke sandirano mbañ mais au lieu de ngota subventionner engrais chimique fe pour xoxo we mbang no njik xa taxu initier eyo a mborme me wiin we ne engrais BIO fi tel wala de mbi usine na ando naye xana fiya engrais BIO de njikwan xalis fe de ngota a subvention ne an mana a ŋot angan a waga fi usine na ando naye xana produit a engrais BIO wiin we njikano yo no yombu to jeg ke lorange fa leŋ fa leŋ fa leŋ mais xa taxu ŋalate kene mais comme den koy den adwanu in njambe ley i anda ge qox in sababa jeg de i anda ge qox in xan sababa jeg alo
waaw yunga na jam
yunga jam waay
jam soom kay alkhadoulila
jem som nam gon le fo mam o xoytita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
a
kare kare xe
nam gon le
Elhaj Faye
a Elhaj Faye
i nam nu mbiyu koy
wa in mbay men rek sant a roog rek Elhaj
jam som kay
barikala kay alhadulilah
a vraiment atida o temo jegu solo
jajef waay
vraiment in way na gilwa ke leya moom a lera nañ
jerejef waay jerejef
i andame dal mbara moƴo ngongoru woyo
a
no environnement fe n
jerejef
parce que ku ref na ten ino rek
nnuno de
i in njeguno yo in mbar no topatoxo yo
bilay
yam comme ne leyta nona rewe tamit a mbara ngongorlu no tikorike de yipa no caw ke fo we ando naye dena mbiya no produit ke de yipa yo
bilahi
vraiment a mbara ngorngorlu kene itam
bilahi
yam ko ga a oxa ando naye ka yip produit jeg ke semaine sax o ga te woqin
te woqina jikokin
a jikokin a fiya ngan koy kaga deja cono fa maak a fika
faa maak
wena utiliser kan
bilahi Elhaj
i yam a soɓa nga ko yipin sax bata durer no miƴu xaƴa sax a wa yaco tane nda yip na yip roga feed o woqin
o woqin
kaga moom wax deg yala faxe
owey mbiya musiba de
in way ndafetlu wa emission ne
jerejef Elhaj Faye
jerejef
no saxle mene Yarguy vraiment fidéle auditeur i way ngid mna a paxa paxa paax intervention of vraiment a jega solo a paxa paxa paax comme ne leyta nona rek kene constat ando naye vraiment c 'est genegal ko ga a xa yip na pronuit jeg ke semaine nete leytuna rek o ret jikokin jik win sokoy coxin wiin we de ñamano yo ndeti musiba wene rek to ga a produit fene ba rokna fo oy folene tank wiin we ande produit fe njefandiko rona bo jir xon rek to ga a produit fe nete ne ena o vaccin le na wading kang naga ne kel bo ande toubab we ga manipuler a in rek a sonla in pour a yoq kom kom den rek i moƴa saga laŋ mais xa yaqa nu wo fe na fiya maraisage o fiya tosof fi kiro tos alo jam som kay alkhadoulaila barikala nam gone fo mamo xoytita

Aliou Aliou dieng xoyta Aliou Dione xoyta a ŋoye alo Aliou ko yac bouger o ndik rek reseau fe te yaceri fel a fiyta ngan o ɓato xoyit
alo
oui namfio waay
nafio toox
wañi o radjo le rek o ɗik ka fia kene quoi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
i yaci wañ rajo le rek
na fio
maxey men rek nam gonle fo mamo xooy tita
Aladji Dione xoytita o a Diane
Aladji Dione xoytita o a Diane
i
nam fio waay Elhaj
maxey men rek
jam som kay alkhadoulila wo de simangol ne fela moom
a
waawaw
lasaxong ten
a
me yaag lasaxong ten
xa jajef waay mi Dione simem de
a Dione sime
wawaw
iyo waay nafio
maxey men rek sant a roga paax alkhadoulila
i émission ne wo ka jeg solo bu u participer ten
jerejef waay jerejef
wax deg kene loyana a jega solo lool
jerejef waay
jamano fe koy ka jeg caku ka yaquna
axa
yam ne o ga a o nanga waxtana ke ref na wergu yaram no wiin we
axa
a jeg mayu wana ngaka tena qox den
oxey xaga koy de
to tige kat wag deg pour i njeg jam
axa
wiin we fop ga mbaro yoon ten
bilahi
produit kene a jambata jambat
axa
mayu wena lorwa kene na lora den
bilahi
yam ko refa ko ga o kinaxa na ñaƴaƴ a jeki a jeki rek a fola tuɗu
oxey xaga de
te a soɓa moteur ne ten kete consommer na dara faxe ten
ka xup
to produit fe som na fiyan
som de
yam mi jegam ten a ɗetlax a paax bagage kene leyona ley a jega na utiliser tangan jawin
axa
na fofo sumu rek
axa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
axa
bo aptona ko ga produit fe fop a ŋay took
a ŋay took de wagiro ten tus
i kon anda ye kene leyona a nanga jega no wiin we
bilahi
wax deg a coktale o fiya ten a jega solo de wiin we mbara ndam ten de
jerejef waay jefejef
`yam anda ye wanda ke interet onga yit ba tax o lora wiin we wax deg a doya waar
a musiba yo de
a doya war de wax deg
bo ret ona hopital bo ga we mbonu na maga
a
a o ande tige ɗoma det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
jerejef way jerejef
i gidma nama Latir Faye fene
jerejef xana nana paax
waramo andir fo wo koy a paax
inchaalah xa i an ra paax a fela nga roog
i mene im jala mene radio le
leya ndigil leya ndigil bon koy anda xong xaƴa andame anda xonga paax sax
i jerejef waay
jerejef waay jerejef Elhaj Dione o xaga Elhaj Dione a ne e a gen no saxle o jane in way ngidmana a paxa paax to leyane simangole a fela a paxa pxa paax comme nete ley tuna rek tig jegu importance a leyu parce que ka gara firnel ke leyma rek produit fene ñaw gwage ten tig wagino jaw bata yaqu a coxta ten exemple parce que tena leye ye bo coxonaten produit fene jawan bo jawan bo fof le baxbo aptona ko ga a produit ne a ŋay took bo o ande produit nene ñaw wage ten dara alo
waaw
waw jam som alkhamdulila
a ñaƴa
nam fio waay nam gon le fo mamo xoytita
a
nam gon le
o Farar
nam gonle ye
mi Thiaban
Thiaban nam fio koy
maxey men
jam som kay Alkhadoulila
jam rek kay
barikala kay Alkhadoulilah
Thiaban Thiaban Ngom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
Thiaban Ngom o
émission ne jega solo trop
jerejef waay jerejef Thiaban
sim nanam
jerejef way jerejef Thiaban merci beaucoup Thiabanxaga o ndokorso a gen no saxle o faral o ɗeɓanongo na a andaye kena leyel a jega importance a paxa paax bo ndik rek o ɗeta ngan ke i leyogina ndiki te ref affaire produit fene ando naye axey yipel laŋ ke xana xad no njawle a xad no foof le ke bug uma rek i mbi commission leŋ rek i ndet no hopitaux ke mbi visite rek nu nga we mbonu na maga nu ndet alo
wa mba jam rek
jam som kay alkhadoulila nam gon le fo mam o xoytita
mi Aliou Aliou geno Ngoye
Aliou Dione
i o Ngoye
Aliou Dione o Ngoye d' accord Aliou Dione simangole felaxina de
a
Dione Dione aca bismila
jam a jega
jam som kay Alkhadoulilah oxaga Aliou Dione yene fe mata in way ngid manga paax aliou Dione no saxle Ngoye jerejef ligne ne feleru bo ndik rek i ngar no kene rek o ret no hopitaux ke rek bo ga we mbonuna maga we njeg na maga probleme tension wo njeg na maga probleme cancer nete fod na we njeg na maga probleme rénal nede mbond na we njeg na maga diabete nede bond na i koy ndiki koy kene nu nga na nga rek leye koy xanu continuer utiliser a engrais chimique fe i ñamano yo utiliser a produit kene i ñamano yo e aca bismila fa ŋon fe na mayka rek bismila alo oui alo oui oui alo nam fio waay jam som alkhamdulila ano xene ye Ya Khemesse nafio waay Khemesse Senghor

Ya Khemesse Y Khemesse namfio waay amin amin amin ya rabil alamin amin amin amin yarabila alamin amiin a aminn ya amiin Ya amiin

xana nana paax inchaala xana nana paax jejef jerejef xana nana paax

amin amin yarabin alamin amin amiin amiin jerejef

jerejef Niamo leyne yene fe mota

jerejef jerejef jerejef iyo

oxene o xene ye eso ye eso a gen maga o Mbof a mbale i ngid mana paaxa paxa alo Niamo

jerejef e axupa jeg waay wo ref xarites koy jerejef jerejef mi moƴ ngo content jerejef

bilahi bilahi

xa a kene ga leya rek som de bilay jerejef jerejef amin amin jerejef amin amiin amin jerejef waay jerejef

alo oui alo
oui ano xene nam gon le fo ma xoy tita
Semou Diouf
Semou nam fio Semou na fio waay
maxey rek
jam som alkhaoulilah tubarkala
jam som kay
barikala nam mbine fop
jam so xemu men
nam Ya Ayou yiin Ya Woly yiin sim nanama dena a pax way
fopo woy men
jam som alkhamdoulilah
machaala alkhamdoulila
jerejef merci beaucoup
waay i content na ten vraiment
jerejef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
oxey xene de koye